Zeɛre boma koɔro zie la ka nobɔ a ŋmaa maŋguoraa koɔ zeɛre bontɛɛtɛɛ ba mine su la kparre pɔge ba kpaŋkpama ka ba mine meŋ su kparrenuvori ba mine koɔrɔ la saaloŋ ka mine koɔrɔ komie ka mine koɔrɔ zama ka ba mine meŋ koɔrɔ zɛvatɛɛtɛɛ ba mine leŋ la zutarii kyɛ ba mine ba leŋ zutarii.

Sori la gaŋ ka tagiziri ayi a zoro waana, lɔpelaa kaŋ be la a tagizi kaŋ puoriŋ noba mine meŋ kyɛnɛ la a sori zu, lɔzeɛ kaŋ meŋ te arɛɛ tɔɔre zaa, a sori lamboe poɔ kyogilokoloo beebe gɔɔ ane duluŋ, ka noba a kyɛnɛ a sobiri zu zaa.

Pɔgebɔ bayoɔbo la a bebe ka banuu a tuo talakponni ane boma, a kaŋa soba tuo talaa kyɛ naŋ pɛgele bone banaŋ maŋ toŋ bulee poɔ a ɔŋ kõɔ, kaŋa soba meŋ bebe a zeŋ dakogi zu, ona ba tuo bonzaa, a nimitɔɔreŋ dikpoŋ kaŋa arɛɛ be ka teere ayi are kɔge.